Mabhazi akamira ari mumutsetse, akamira.

Mugwagwa mukuru unofamba motokari. Uripedyo nejurahoro. Padivi pavo pane miti yakadyarwa pakati.

Midhuri yakavakwa iri mudhorobha yakareba kuenda mudenga, mota dzirikufamba mudhorobha navanhu vari kukirosa mumugwagwa

Maruva akanaka akachekererwa, ari mumugwaga. Mugwagwa uri kumberi wakanaka une mota.

Zvirimwa zvakaiswa mumutstse; gorosi, mhonzi dzemavise, mapfunde epwa, mupunga, chibage chekenya.

Midhuri yakavakwa imba. Imwe inoratidza kuti yave kupazika. Iri pedyo nomugwagwa.

Duta vanhu dzvuku, rinemavara eyero kumeso kurikutema. Riri padivi perimee dutavanhu jena nerimutsetse webhuruu

Wadhiropu inamakamuri matatu, namasherefu mana. Iri itsva.

Vanhu varipamusika vamwe varikufamba mutaundishipi vakasenga ma gasi vachiita besamwa.

Muti wegirinhi wakakomberedzwa nematombo akakura kwazvo ari pazasi pane mumvuri wakanaka.

Bhuru remombe ririkufamba mumugwagwa rakatarisa musango ririhombe.